Yɛre ngmendie puoroo zie la ka ba puoro ka vūū uri ka ba mine gbi dumo ka ba mine are ka ba mineble a naamuuni a ba zurre su kpare peɛle ka ba mine su kparesɔglɔ ka puo ba puoro a a ngmendie poɔ a nobɔ waa yag.

Zanoo la ka noba zana ka ba maŋ yeli ka eŋgineԑrԑŋ. Ka bas u kpare yelo ba zaa kpԑlem dͻbͻ ane pͻgebͻ a zͻͻle a vͻͻle zupili kpagila. Ka lͻre paa are lͻkpoŋ kpoŋ kaŋ paa are a e sͻgelaa. N teԑre ka neԑ paa wulo ba.

Lɔɛɛ zie laa kyɛ na, saba zie ka ba lɔɔrɔ bara. Ka lɔsaane yɔ are are ka lɔɛɛ mine are ka ba kyõõ saga kaa zie dire vūū. Ka ba, ba e wa baara ka noba yɔ kyɛnɛ Ba kyɛnɛ kyɛ kaa zie deɛ e nyoor nyoor lɛ. Ka lɔwoor woor yɔ are.

Sola la ka ba ennɛ a kyɛnaa na. Dɔɔ kaŋ la guun. Bograa yi la, ko nyɔge kaŋ taa kyɛ kaa kaŋ e bog. Ko biŋ a o kpaŋkpalema o baage poɔ, kyɛ su seŋglete a seɛ kur-ŋmaa a muulo kaara.

A enfuori ŋa poɔ, dɔɔ kaŋ la zeŋ a maale bomine kaŋ ka bibiiri ŋmaa gyiluu. Kaa bibiir mine su kpar, mine ba su kpar. Ka kaŋ gbi dumo, ka pɔge kaŋ are a su kparoŋ, koo kyoɔne bompelaa ne bomzeɛ. Kaa dɔɔ su kpar, kpar pɛpol a maala boma mine kaa bibiiri ŋmãã gyil. Kaa bibiiri zanna.